Naa"u guutta naati haa xeelliidi bantta kushiyan xuwafiya oyikkidaageeti eqqidosona. Eta mayyoyikka issi mala. Etappe guyye baggaara qassi cora asati de'oosona.

Asay diccanaassi dumma dumma oosota ottanawu biraa daruwa koshshees. Hegaa gishshawu nu bodditte kataman oottidi diccana giya asi diikko oomuwappe biraa tal"ana danddayees.

Dumma dumma so giddon kattiyoo qumata kattanwu maaddiyaa urqqaappe osettiyaa miishshati beettiyoosa. Nu soni issitoo bahshee oyttaara humppu giidi meqqi aggis.

Galbbappenne dumma dumma mottaa massi molidi giigissi ehido buqurata ubba issi diran shioshshido issi dembba sohuwaa wottidi puulayyi uttidoohe beettees.

Alamiya giddon keehin cora biittati de'oosona giyoogaa. Qassi he issi issi biittawukka baaga baaga qonccissiya leemisuwawu he biittaa minotettaa gidin la'atettaa bessiya banddiray de'ees.

Issi qamman beettiya qali pizzanne barggariyaa giya xuufiyaara de'iya worqqata tappellay biratappe giigida dirssa bollan kaqettidaga sinttan dumma maataa meraynne lo"o xomppe a bollan po'idi de'iyo tussay diyosay awa heere?

Issi na'iya gulbbatida na'aa bolli kushiya caanada wossayidda diishin amarida asati yuushuwan eqqidaageeti qilimmibookkona. Woosiyo wodiyan ayfiya qilimmanawunne co'u gaanawu koshshes.

Taani daro katamaa heeran keexettiya pooqe keettaa be'iyo wode tanakka keexxiyakko giissidi laamottees. Qassi hegaa mala pooqe keettan de'a de'a giissees.

Issi samaaye suriyanne shuraabiya maayidi zokkuwa zaari eqqidaagee beettes. Qassikka sinttaara kaamee ogiyan eqqidaagee beettes. Sintta baggaara puulattida keettay beettes.

Issi keettay koshshiyabaa ubbaa kunttidi keexxin polettidaagaa mulebaa kuuyi simmidi qalaamiya tiyiiddi de'ees. Ha keettaa keexxanawu keehippe daro marccoy wuriis.

Ha"i wodiyan daro yelaga attuma naati wottanawu dooriyo cammati awa biittan oosettidaageetee? Ha caammaa shammanawu koyyida asi kasetidi kaallana bessiya kaaloti aybee aybee?

Issi bitanee shamiziyaa maayidi eqqidaagaa gidishin, ha bitanee kase Abbaa zeeruwaassi aawatettay de'iyooga. Ha bitaniyaa mala eran kumida asa biittay miidoogee hachchi gakkanashin shayaappe kiyennaba.

Issi kare biittaa oonatettay de'iyoo bitaniyaape ha baggaara amaaratto machchallan xaafettida xifatee beettees. ha xifateekka qassi kare biittatu siketaabaa odiyaaba malatees.

Naa"u attuma naati naa"u tohuwaara de'iyaa kaamiyaa oyqqidaageeti asassi issi sohuwappe hara sohuwaa biyo hagaaza immiyageeti yiyaanne biyaa asaa naagidi de'oosona.

Wolaytta soddo ambba bodditte baggara geliyoode doomettan diya keehippe dummatida hanotan keexettida sha"aa kalettiya hayile hooteeliyaa. Asa darotoo shemppanawukka maaddes

Naa''u yelaga macca naati issi mala bootta maayuwa maayidi banddiray oykkidi eqqidosona Etappe sintta baggaara de''iya na'iya karetta qophiya wottada banddiray oykkido kushiyan silkkiyakka oykkaasu

Haattappe merettida tamaay amppuliyawu xomppiyogaa xalaala giddenan hara silkiyaasi baatiraa kunttanawu, katta kaattanawu tamaa yafaara giigisettees. Ha yafaaray darotto tamaa attees.

Nu biittan de'iya daro qayye asho keettatun ka'iyanne tonggu giya peenuwara de'iya qumay aybee? Ha qumaara issippe aadhdhiyabati aybee aybee?

Issitoo issitoo caana kaamee issitoo caanidi hiya asaa qoodaa be'iyo wode daganttees. Ha kaamiya bollan issibay gakkiyaba gidiyakko hay poora giissees.

Yelaga naati biidi ispporttiya loohissuwa ekkiyo sohuwa qonccissiya erissoy loohissuwa immiya bitaniya misiliyara kaqettidaagee de'ees. Ispportttiya oottiyogee payyatettaa naaganawu maaddees.

Issi katama giddon dumma dumma allaliyaa immiya keettaatti deosona. Hageetuppe issoy katta keetta, ushsha kettaa hegadankka hara allaliyaka immees. Nu baariyanne restoranttiya yaagiya keettan ashshoykka de'ees yaagiyaa naaqashsha shiishidi besees.

Lo'o aaho shooqaa be'iyo wode tana ootta ootta gees gaasoykka shooqaa go'ay ha wodiyan keehi daro. Qantta shoodiraappe adussan oottiyoogee tana ufayssees.

Aybanne uluwan gene qofi deenna yiira naati issoy issuwawu de'iya siiquwa wozanappe qoomettiyogan qonccissoosona. Ha beettiya yiiratuppe issinna toho mela de'awusu.

Maata keettay keehippe daro bagga maatappe qassikka mittappe keexxettiya wolaytta wogaa gididda de'anawu maadiya keetta. Sanqqay qassi gelanawunne kiyanawu maadiya sohuwa.

Ashuwa suufayiddi ancciddi caala oyssa yeggidooga buddenaara woykko oyttaranne unccara miyoode kushiyara pude pude saxxa saxxa gees. Ha kattay siiriya qoqqoppes.

Issi dumma dumma ciishshay kumido keettan abelanne aana sandro yaagiyaa xuufe kaqettoge appe guye baggaara addussa magalashoy kaqqettidage de'ees. Hagamala keettan kesiyo marccuwaa assay aymala hanottan xeeli?

Komppo unccay, qassikka ooyittay maaraara min keehi mal'iyagee bootta sayiniya bolli diyagee uttido oyidiya meray ayibee? Ha oyittaanne uncca uukkiday oonee?

Katta keettan yelaga naati ubbay shiiqidi nu biittaa wogaa phoolissiya hanotan issippetettan qumaa moosona. Eta som"uwa xeelliyoode issoy issuwawu diya siiqoy akeekettes.

Issi heeran shiiqi uttida cora asay de'oosona. He asatikka qassi maccanne attuma mattumay de'iyoogeeta gidoosona. Eta matan qassi phuuphphulleenne hara dumma dummabati de'oosona.

Mattaa eessiyaa bitanee hara bollaa kammoogaadan bakushiyaakka mattayi saxxennaadan kammiyaakko keha. Koottan de'iyaa mattaa eessaappe kaasha kaashada miyaakko tawu irxxi gaana.

Cenggurssa xoqqu oottiddi ubbakka qassi yetta ho'otetta gujjiddi sissiya zamaana miishsha hayttan wottiddi yetta siyiyodde dura dura gees! Ha buquray marccoy qassi dagama loccu ootes!

Asay kattaa ayfiya piitanawunne anccanawu mashshaanne harabata go'ettes. Hai asay zaammananne wodee ehido miishshatun wodiya ekkennan sohuwaara ha oosota oottiya buquraa go'ettes.

Cora asayi issippe shiiqidi mittaa puutiya tokkiiddi de'iyageeti beettoosona. Mittayi asaassi biittaa di'uwappe naagiyogaaninne biittaassi woyikko heeraassi irxxa carkkuwa ehiyogan daro go'aa immees.

Issi keettaa giddon issi aayiya tukkiya bootta siinee " irkkaabootiya" bolli de'iyagan jabanaappe tukkiya tigayda de'awusu. Ippe miyye baggaara dabboykka beettees.

Issi ushachchaaranne haddirssa baggaara dozan doodettida asppaltte ogiyan issi na'ay barkka eqqiis. Ha na'ay eqqido sohuwa be'iyo wode, omarssa wodiyan kiyidi allaxxiyakko ayba lo'ii? Giissees.

Nu biittee itoophphee kawotettaa giddon biittee seeraa nagissiyaa xaacettu eqotaa yaagiyaa maalatay de'iyaaga bollan birataynne qassi xoolinttiyaa malaatay beettiidi de'ees.

Keehippe lo'iyanne puulattida keettay shuchchaappe keexettidaagenne A miyyiyan kaamee eqqidaage beettees. Keettaassi bolla baggay xaaliya yeechchan kaqettidaageenne zo"o meray de'iyoban tiyetti uttiis.

Maatay diccido heeran wora do'a gidida bolla baggay karetta meray de'iyo issi medoossay beettes. Ha medoossay waaliya gidishin maattaa miya kacaama mereta.

Ambbaa giddon tukkiyaa uyiyoo keettan puula siiniya wottiyo buquraa bollan cora siineti gufanni uttidosona Issi yelaga na'iyaa biittaappe merettida jabanaa oyqqada tukkiyaa tigawusu

Tohossa toophphiya asa wogaa quma gidida kurkkuppa suure oyissa yeggidi kattidoogee ayiba mal''es giideti kushiyaara ma ma ges. Taani A daroto mayis.

Issi keettaa giddon beetiya buquraappe issuwa gidida shoddiraa ayfee beettees. Ha shoddiraa ayfekka muleeraa biratappe oosettida biittaa bookkanawu maadiya miishshaa.

hayilanddiyaara dumma dumma ushshay diyaagee asaa uyin saamuwa aliyaanne wolqqaa demmanawu maaddiya ushsha. Ha ushshay pabrikkan gelidi giigida oshsha qommuwa.

Asay cenggurssay keehippe siyettana malanne baassi buzo siyettana mala go'ettiyo hayttaa cenggurssaa miishshay de"ees. Ha miishshaassi karetta merayinne I qassi miittaappe giigidabaa bolli utti uttiis.

Tayyo issi laggiyaa de"iyaara ba huuphiyan zo"o qalamiya tiyettada meecettin meecettin yeddennan ixxin "ayssi tiyettidanaasha" gaada ba oottobawu zil"ettaasu. Simmada haniyobay xayin karetta qalamiya tiyettaasu.

Issi masqqaliya qooriyan wottada adussa qamisiya maayida aayyiya samppan kattaa punnaydda beettawusu. Masqqalee orttodookise ammanuwa kaalliya asay ba ammanuwa qonccissanawu ba qooriyan wottes.

Issi issi huteeletun keehin lo'iya katta xalaalay de'ees. Qassi taani hegaa mala lo'iya huteeliya baada ta laggetuuura hegaappe issi kattaa miyoogaa dosaysi.

issi karetta koottiya maayi uttida bitanee ba doonan kushiyaa wottidi ayssi asaakko xeeli? qassi ha bitaniya huuphiya bolli diya puulunttay ayssi guutta gididee?

Binnaanay asaa huuphiyan mokkiya asaa naatu puulatettawu keehippe daro go'a immiya asaa bolla kifilettuppe issuwa. Geela'iya ba huuphiya daddisadda hokkaasu.

Issi geela'o yelaga gidida na'iyaa ba zo'o meraara de'iyaa qamisiyaa ba naa"u kushiyaan yaanne haa aassa oyqqada eqqidaara nuusi beettawus.

Taani zilayitti nu heeran de'iya yelagatuura issippe gidiyogaan asaa denttettiya oosuwa mexxada asaa keehippe ufayissaas. Ha oosotun heeraassi lo'iya laamee yiis.

Daro qommo maxaafati xaafetti giigidi giyaa bollan bayzziyoosan de'iyaagappe garssa baggan de'iyaa heezzu maxaafay issi mala meray de'iyooganne nabbabanawukka injjettiyaaga.

Issi maata mala xuufiyan xaafetyi uttidanme dumma dumma malaatatuura de'iyabay beettiyaagaa gidishiin ha xaafettida xuufeekka asa naati mereta biittaa qaattay merettiyode waananawu beessi yagiya oyshshaayo zaaruwa immees.

Ortodoogise ammano keettan asay shiiqi uttidi goyinniiddi diyaageeta. Qassikka zammaareti bantta mayyuwa mayyidi asaappe sintta baggan yaa simmidi eqqidaageeti doosona.

Keehippe kixxidda woykko deelidda haata gaxan eqqiddi giduwaa xeeliyoode dumma dumma haatta do'atta be'in yashan bollay kokkorees. Ubba hawulashuwa be'ikko sheeshshay suriyan xokkigees.

Wogga abbay kummidi pheeli pheeliyaaga bollan cora asay woliwoluwan kummiddoogappe denddidaagan baggay haattan muukkettiidi de'oosona. Bagati qassi kundana hanosonanne waassoosona.

So giddo buquratuppe sunkkuruutuwa, santtaa, ashuwanne harabatakka anccanawu maaddiyagee aybee? Ha darobata anccanaayyo maaddiya so giddo buquray aybippenne awan awan merettana danddayii?

Hagee galbbaa bolli misiliyaan siiletti uttida miishshappe miye baggaara eqqida dumma dumma birata milatiyaa mittati eqqidaageti beettoosona. qassi misiliyaan wolaytta dunguzzaa maayida naati de'oosona.

Issi heerappe hara sohuwa asay biyode oggiyan merettana danddayibabeppe issoy namissa. Hegekka qassi asay ba shemppuwa zaaranawu oggiya heerattun bayzzettiya qumata shaammidi mees.

Asay ba laggetuura shiiqidi keehippe lo'iya sohuwan allaxxiyageeti beettoosona. Ha allaxxiyo sohuwan mittaappe masettidi giigida oyidee dumma qassi ciishshaa milatiyabati keettaa puulayiyageeti beettoosona.

Cimida woykko gasttida asaara ooyettiyoogee tana keehi yashshees gaasoykka eti qanggiyo qanggettay gakki aggees. Xaaciyaa oosoy tana malaalees gaasoykka asaa sarotettaassi bana immidi oottees.

Asaa na'awu payatetta kaalanawu payatetta eqqottay keehin koshshees. Payatettaa eqqottay asaa na'ay akkamo haggazza demmanawu maadees. Hagaamala sohoy de'iyo toophphiya xoqqa timirttiyaa luxetta eqqotatu heeratuna. Leemisuwasi Addisaba payatetta eqqottay issuwaa.

Keettaa penggen xaaciyaa maayuwaa maayida xaacetuuranne Orttodookise woosa keetta ammanuwaa aawatuura woyikko cimatuura eqqudaageeta. Eqqida naa'u xaacetuppe issoy karetta suriyaa gixxi uttis.

Kattama giddon dumma dumma zal'iyaa asay zal'idi pe'ees. Hagaappe dumma dumma qeeri oosotta oottiyoga gidishin hegappe issoy qoqoriyaa kattiyoga. Ayddene doggikke.

Dumma dumma buqurata sohuwappe sohuwaa caanidi epanaw maaddiya qeeri kaamee hiniira ha simmidi yiidi de'iyaagappe haddirssa baggaara ya baydda de'iyaara oone?

Asay hemettanawu mittaappe giigida xekkay beettees. Ha xekkay darotoo keehippe lo'iya keettatuuninne heeratun giigiyogan aara hemettiya asaassi daro go'aanne ufayissaaa immees.

Hiillanchchati bantta bonchchetta eraa go"ettidi urqqaappe puulaa miishshata medhdhidoogeeta malaatees. Hegetuppe amaridaageeti jabanaa, bashiyaa, mesqqeleetiya gidiyoode etappe guyyessay qassi qarxxaappe dadetti merettaagaa gidees.

Biittaa kallotettay biittaa bollan iraa qaxiwatuwaa kaalettees. Ha metuwaa birshshanawu mitta tokkiyogan irxxay biittawu simmanawu oottiyo oosuwaa. Mittay biittan de'anawu carkkuwaa hanotaa laamanawu puutiyaa tokkiyogana.

Issi issi xaaffidi oyqqiyo dawttarati meranikka lo'oosona xaaffananawkka injjetikonne eti bayzzettiyo bayzoy keehi xoqa gididoge asa naati shamana danddayenadan ootoga eray?

issi shuchcha keettay beetiyaaga matan qiiba baajaajjiya beetawusu. ha baajaajjiya diyaarissi bola bagay diyaage qassi asay xeelliyo wode maata malattees.

Dumma dumma mattoyiya ushshattine matoyenna ushshati giyan de'osona keehin azanttiyage daro asay matoyenna ushshaa uyanawu keehin ufayttena. Ayssi gikko un'uwaa doggisena yaagosona.

Dumma dumma bayzziyoo buqurati kummi uttido suyqiyaan issi yelaga na'ay eqqidaagee ba qooriyaan aybaa wotti uttidee? Sa'aa baggaara de'iyaa buquraa sunttaykka oonee?

Asay bullachchaa kessanawu ba keettay giigennaaga woykko un"o gidikko hoteeliyan miishshaa immidi ubabaa giigissidi kessees. Bullachawu koshiyabaa ubabaakka hooteele giigissiyoodee ba imattaa aattidi miishshaa immees.

Duumma dumma calkki calkka maataynne mittat qassikka shooqaa goyiidi tokkidonne zerido katta ayfetti ubbakka wode qassi ira wode gidennan wayi agana doozzatu karettattettay keehiippe malaalees.

Qooriyaninne kushiyan qassikka hara bollaa kifiliyan wodhdhidi asaa naatu puulaa naagiya al"o worqqay ba bayzettiyo keettan kaqettiis. Moorettennaadan getettidi herega giddon de'es.

Issi geela"o na"iya wolaytta wogaa maayotuppe issuwa gidiya dungguzaa pooxaa ba hashuyan olada hegaadankka bullukkuwa maayada miiccaydda eqqidoogaa misilee naqaashshees

Wolqqaama lo"o keettaa kifile giddon arssay shombboqoy woykko woyshshaappe giigidaagee bolla baggaara cora buqurati shiiqi uttidaageeti xeelliyo wode keehippe lo"iyageeti de'oosona.

Wodee ehido zammaana miishshata zal'iyoo gallery yaagiya zal'e keettay beettes. Ha keettan moorettida miishshatakka ehikko giigissiya eran liiqida asay dees.

Issi yelaga na'iya tukkiya duuqqayikka de'awuus. Tukkee asayi uyin asaa ufayssiyogaaninne xalala bollaappe yedissiyogan, hegaadankka qassi dumma harggiyappe maaddiyogan erettees.

Wolaytta wogaa maaran aappun qommo wolaytta keettati de'iyonaa? Ha wolaytta wogaa keettata keexxanawu koyyida asi kasetidi kunttana bessiyobati aybakkonne eray?

Masooppe dumma dumma maataa annotuppe daddettiya quma wottiddi maanawu maadiya aleeqqo so gido buqura. Ha so gido buquray kushe hiillanchchan daddettes.

Wolaytta dere asa ayssanawu daro daanati denddidi kaalettidi takkidosona. Ettappe issoy leemisuwassi Altaye Firiyaa. Nu wolaytta wogaan kaalettidi wodhdhida asa pootuwaa kaaqqidi yelettawu timirtte kiyanawu woottoos. Hagee pootuwan beettiya daanay hegettuppe issuwaa.

Muleera bootta shuraabe kanchchiyaa maayida cora naati ogiyaara biidi de'iyaageti wolaytta erissiyaa banddiraa oyqqidageti "elim cooffee" yaagiyaa xifatiyaa oyqqi uttidoosona.

Bambbaree daaxxiddi tushshiininne hara kattaara ancci ancci gattidi kattin keehippe mali'ettiyanne qassikka asaasi payatetta naagiya ataakiltte qommo. Ha bambbaree keehi poogiya dooza.

Dumma dumma oosuwassi haggaazaa immiya daro elekkitiroonike miishshati de'oosona. Hegeeti qassi daro oosuwa qantta wodiyan keehi daafurennan eesotidi polanawu maaddoosona.

Tooranchchatti bantta biittiyo morkkiyaappe naaganawu ba so asaa agiddi haraba muliya agiddi biitte siiqoy darees giidi olettiyaaga. Kaame qassi tooranchchatta caaniyaaga.

Issi guutta na'iyaa ba zokkuwaan keehippe deexxiyaa laatamu litirie gaalone haattaa tookkada baydda de'iyaara beettawus. akka wodoruwaan ba'a uttidaara beettawus.

Asayi hiittan maayyiyoo maayyoyi, hiixxidi zin''iyoobayi, dumma dumma maayyotinne goozetti uttidabati issisan guupettidaageetaa. Asayi shammi ehiidi hara asawu koyitaa immiyoogaa.

Bodditte ambbaa aysuwan de'iya buzo1ronne 2tto xekkaa luxetta keettatuppe issoy birayt maynd ee akkaadaamiya. Ha akkaadaamee daro luxanchchati eraa demmanaadan gita maaduwa immees.

Daamotta woydde Allana goshshaa oosuwa aysso keettaa qaatay yaagiya erissuwa xifatee aybbba erissuwa kiita aatti eray neeni? Ane taassika odutee?

Wolqqaama soossoy de'iyagaa matan oydda gidiya attuma asati shiiqi uttidaageeti beettoosona. Ha bitanetuppe issoysoossuwara goggiya haattaa malaatidi bessiiddi de'iyogee beettees.

Issi kushee miccettidi de'iyaaga bollan beettiyabay aybaa malatii? Ha beettiya buquraasi meray ay maltinnee? Qassikka aybi giddon kametti uttidaba malatii?

Dumma dumma wolaytta qonccisiyabay deiyo worqqata bollan "hollozy" yaagiyaa xuufe a bollan de'ees. Hagee yootidi deiyobay wolaytta xomosiyo heerata qonccisidi de'ees.

issi yeechchaa boli laali uttido qummay diyaagee beettiyagee keehi mal'o qumma qommo. ha qummay diyaagee boynnaa, cadhdhiya, sul'aanne harabattakka qassi oyqees.

Hagaadan mattaa kootta maaraara wottidi mattaa eessiyaa asayi ayiba cincca asee. Issi layittaa giddon guutta giishin daro biraa demmana danddayes.

Keettay ha sa'aa bollan asaa naatussi koshshiya baasobatuppe issuwa gididi asay de'anawu sa'ay qammiyo wodee iitabaappe geemmidi attanawu keehi maaddiyaba.

Dumma dumma xoossi medhdhido sa'aara mookiyaa maatati dumma dumma maaduwaa immososna. Hagettuppee issoy tungguwaa woykko baqe xaliya geetettees. Haga mala xale darobatussi xalettan go'ees.

Puutiya dichchiyo sohuwan daro puutee maaraara bessidaagee beettes. Qassikka ha puutiya away qohennaadan bollaara maata kuwaa medhdhoogee keehi daro maaddes.

Mittaa ayfe getettiyaa loomee issi bayzziyoo suyqiyaa woykko shammiyoonne bayzziyoo keettan issoy issuwaa bolli kuuretti uttidagee beettiyaaga gatee woysako nuuni erokko.

Issi karetta caammay issi wuyggen sa'a bollan de'iyaassi bolla bagggaara de'iya boottan xaaferti uttida xuufee woyggi? Ha caamma quxurekka woysse?

Issi gitanne Aho gidida katta keettaay beettes. A giddon daro uttiyo oydee be'iyoo televizhiineenne lo'iyaa xarapheezzati beettiyaageeta gidishin asay ba laggetuura gelididi maanawu maaddiya soho.

Musiliime ammano keettaappe kare bagga yuushoy diretti uttida dirssaa bolli diya banddiray lo'es. Shin ammano keettan hagaa malaba wottiyoogan koshshenna.

Wolaytta giddon dumma dumma ambbati de'osona. Ha ambbatuppe issoy gununo hamuusa ambba. Ha Ambba ayssiyageti laytta giddon dumma dumma wodiyan dumma dumma yohuwan issippe shiqidi dirphidinne tobbidi denddosona.

Dumma dumma qottan sikketti giigida qoliyaa a mwray meray de'iyoogaa ubbakka ashinggulitiya bolli kaqqidooge maaraara issippe essidooge asi maatyidobaa malatees.

Kushshiina keettaa malattiyasan maarara budeenaa uukkiyo bashshee kummi uttidaagaa gidishiin uukkiya macca asi issinnee xalala gididoogeenne bashshe uttidodoogee keehiippe malalees.

Miizzay maattanne dumma dumma maatta murutatta immiya ashuwakka miyo keehippe maadiyabso medosa. Ha so medosay maataa woykko dumma dumma doozata miyaaga.

Laattamane oyddantto bayraa wottay toophphian yaagiyaa huuphphee yohuwan asay kaamiya ogiyan ishshatamu sha'appe daro asay woxxiis. Ha wottawu gaasoy toophphiyan dichchaa oosuwaa hemettisanawu qassi bolla minttetuwa oosoy minnidi sinttawu baanawu koyettogana.

Pirezddanttiya asqqesillaase taayyee ha"i toophphiya biittiyo kaalettiiddi de'iya xoqqa oosuwa maataawatuppe issuwa. ha maataaway biittiyo tumatettaaninne ashkketettan haggaaziyageetu giddoppe issuwa.

Manchester united giyo gita toho kuwasiya cita kaaletiya gadaway cita ayssuwa maara yootiddenne qonccissiddi de'ees. Ba maayuwan cita aruma oytti uttis.

Issi yelaga na'iyaa huuphiyaa yeddaagada qanttan maayada mittaara zemppada eqqaasu. Merankka arssa gidada keehiippe puulanchchanne yallisancha kushiyaa mittan kaqqada eqqaasu.

Qeeraanne woggaa gallassi gatiya guuttidi bayizziyo giyaa zal'iiddi diya cora zal'anchchati beettoosona. Ha zal'iyo sohoti ubba ambbatuninne ganddatunkka de'iyye baawe

Akirssaa ayfiyaa yaagiyoogaa darotoo asay maanawu go"ettees. ikka qassi zo"o merawu biida adile ciishsha meraa gidananiyaagee beettiyaaga xeelliyoode asay shammanwu hanees.

Isilaamaa ammanuwa kaalliya musuluume asati mulxxa bootta maayuwa nne qophiya huuphiyan wottidi bantta goyno man"iyan doosona. Eta giddoppe issoy sharbbiya hashiyan wottiis.

Ha ambba giduwan eqqidda shuchcha keetta issi issi xeekka keexxido hanotay tuma asi haga ootes gaanawu deexxiyaba kiyiigees. Asaa eray tumma malaales.

Burccukuwan duuqetti uttida meraara hariyaa sheeshshaa malatiyaanne bolla baggaara hoommuwaa tookki uttida ushshaa sunttayi aybee? ushshay de'iyoo koddaa bollan xaafettida xuufee woyigii?

Goshshanchchasi biittay kattaa ayfiyaa loyttidi immanawu biittan dumma dumma biittaa arada gujiyabata go'ettanawu koshshees. Hagaappe issoy aradda gujjiyaa madabariyaa getettees. Zamaana madabare karetta meran reushiya yaagiyo biittan giigidi yees.

Karetta biccanne zo''o baandira mera oyiiqida erisuwa wooraqatay de'ees. Eriisoyikka hashshu Saro yeeta giiddi amaara qaalan hashshu tohossa toophphiya ayisoonne polootikka soho giidida aacca wolaita sodo Saro yeeta giiyaga.

Toophphiyaan orttodokise woosaa keettay dumma dumma baalaa bonchchiya eqqotta. Ha woosaa keettan laytta kibire baala giidi bonchchiyode asay boottaa kuta maayidi woosaa keetta biidi bonchchidi simmees.

Wolaytta asay ba biitta hara bittatuppe dummayisiddi yuuneessikon xaafissanawu keehi giiggis. Hegetuppeka sintta xeeran wottiyooge immata mokki moyiyyissiyo woga bana danddayidda onatteta bessiyaaga.

Cora asay wolayitta wogaa maayuwa bullukkuwaanne dungguzaa maayidi ooratta oosuwa anjjissiiddi de'oosona. Etappe guyye baggaara mittatinne hara mereta imotati beettoosona.

Issi maccaasiya ba sooni wogga 'supprmarkkeetiya' dooyada a giddooni dumma dumma maadiya kattata bayzzaydda dawusu. He kattatuppe tana mokkorennee ma ma gees.

Aspaltte ogiyaara asaa caanidi biidi de'iya qixi qixe kaamee biidi diishiin A mattan qassi eqqi uttida qoodan oydda gidya asati de'oosona. Garssa baggaara qassi hariyan haattaa caanidi biya naa'u attuma naati de'oosona.

Geeshsha ayfe tukkiya al"oy heeraa shiishshenna gaasuwan tukkiya ushshaa amalee de'iyo asay qincce tukkiya shammees. Ha tukkiya meraa be'iyoode tana cooshshaa dafees.

Cora yelaga naati kushe kuwaasiyaa kaassaa annaciyaa xoonidi banttassi koshiyaa daagaa ekkidi hombbociidi de'iyaageti beettoosona. etaarakka eta loohissiyaa bitanee beettees.

Issi wodalay qàbootta caamma woottidi qantta boogiya kareettan danccidi bootta maayuwa maayidi puude piriidi beettees. Ha yeelagayi ushshaacha kuushshiyan Toophphiya banddiraa haadirssa kushiyan qaassi boss yoss giyaa xuufee de"iyo bootta banddiraa oyqqiis.

naa''u naati issi dembba sohuwan issi hariyo essi wottidi I bolla aybbakko tigidi meecciiddi de'oosona. hagee haree bollan gattiyo qohoy baawe?

issi heeran de'iyaa amarida asati issipe shiiqidi olaa bookidi de'iyaa ubbaykka issi mala maayyuwaa maayyidi issippe oottiyaageeta shin eti olaa ayssi bookiyoonashsha!

Issi malddada macca na'iyaa sallo meraa uddufuni 'dayamendde' de'iyoo bootta mulxxa qamissiyaa maayda zokkuwaa zaarada ya simma eqqara xeeliyode maalalawussu.

Puula puulatanawu go"iyaa miishshatuppe issuwaa giidida tiimatimee shooqa muruta. sintta tiyeetiyoorinciishsha miilaatisigees. Lo"enaaninne puulatennan ixxida ayi sinttakka keehin puulayees. Cishsha milaatisiya walaha ubba sinttawukka gees xuufe.

Asay ba qooriyaan wottidi alleeqanau maaddiyaa alleeqo miishshaa xeelliyoode darotoo macca naatikka attuma naati wottiyoo giishshawu lo"eesishin biray keehi xoqqa!

Dungguzzaa maayidi oyidiyaan uttida yelaga gastta asati utti kaa'iiddi gonddalliyaa sa'an wottidaakko lo'o. Etappe guyyeera de'iyaa kaamiyaa kumetta beettiyaakko ayi keena lo'aneeshsha.

Wolaytta sooddo ambban amarida layttatuppe Haa simmin yelagatu duussaa injjeyanawu maaddiya dumma dumma makkisoti giigoosona. Ha makkisoti daro yelagatu de'uwa laammidosona.

Naa'u goomaawa motoree asay issi sohuwaappe hara sohuwaa toggidi manddaranawu go'ettiyo zammaana toga miishsha. Ha wodiyan daro yelagati motoriyaa oosuwan banttana ayssoosona.

Yelaga attuma naatinne yelaga macca naati gastta asaara issippe puxaa oyiqqidi ati pittiddi diyoonaa? Eta qooda muumeera qoodiyakko woyisaa gidanee?

Asati bootta qoliya maayidi karetta koottiya qassi bollaara gujjidi hashiyankka aybba wottidona? Eti bantta doonaa aybbin goozi wottidona? Eta huuphiyankka aybbi de'ii?

Issi maccese gediyan lo'iyaa caama wottada pootuwaa denddoge beetees. Hagamala caamay darotto macca asay tohuwan wottanawu keehin deexxena. Ha caama gatee keehin al'idi de'ees.

Cora asay bootta maayuwaa maayidi issoy issuwaara qoommettidi yeettaa yexxiiddinne duriiddi beettoosona. Wolaytta asay darotoo gifaatay woykko hara baalay gakkiyo wode hagaadan ufayttoosona.

Dumma dumma puulattida keettay daro allaaliyawu go'ees. Hagamala keettay pootuwaa denddandanawu, dumma dumma bullachchaara oyqqettidaba polanawu maaddees. Tana gelutte yaagiyaa qofa attumaa na'aay shiishshanawu ha sohuwaa go'ettees.

Aaho shooqaa giddon badalaa kambballe biron ayisaaribeennaagaa giddon haa simmidi eqqida bitanee ayibaa odiiddi de'ii? Ha bitaniya sunttay oona geetettii?

Asa keettay suure keexettikonne darin issi keettay suure beettena sohuwaan cora keettay de'iyoo gishshawu issi keettaa tishshi oottidi xeellanawu dandayettena.

Galbbaa puulayidi dumma dumma borssata, caammatanne maayota medhdhiyoge buquraa heeraappe beettiyabatuppe giigissiyoge hiyyasetettaa aatti yegganawu keeppe maaddees. Macca na'ee toho biradhdhiya puulaykka wallalla.

Bolla baggay karetta gididi yedhdhiyoosay bootta gidida wodee zammaana lo'iya caamma beettes. Caammay asaa naatussi tohuwan aattidi tohuwaa puulayido naaganawu maaddes.

Dumma dumma kaamiya qommoti de'iyageetuppe akeekennan tamaa danoy gakkiyo wode haattaa ehiyagee, biittaa goyyiyagee, kattaa cakkiyagee hegaadankka kattaa qoxxiyagee hegaanne hegaa malatiyageeta geetettoosona.

Cora macca naati dumma dumma maayo qommuwa maayidi issippe eqqidosona. Eta giddon issi macca na'iya qantta gurddiya gixxadat tira bessiya shuraabiya maayada eqqaasu.

Issi keettan aayeera aawara guutta na'aara issippe de'iyoode keehippe lo'ees. Aawaykka qassi etassi koshshiyabaa kunttidi aayyiyakka kattaa kattada ba na'aakka ba azinaa keehi ufayssawusu.

Issi qiiba macca na'iya duge gakkiya maayuwa adussaa maayada ba kushiyan ayba buqurakkonne oyqqada eqqaasu. Borssaakka ba hashiyan aatta wottaasu.

Buzo xale keettati sakettida asay hosppitaaletun, payyatettaa xaabeetun, giddo xekkaa kiliniketun hegaanne hegaa mala payyatettaa eqotatun demmibeenna xaleta shammiyo keettata. Dere asawu daro go''aa immoosona.

Miizzaa aqoy lo''o hanotan giigi uttidaagee beettes shin zazzaluwa bolli diya miittay daris. Hagee zazzaluwa biittay miikko wullidi miizzaa bolli qohuwa gattana danddayees.

Issi yelaga geela'o na'iyaa ba huuphphiyaa orddiyaan daddisada pudenne duge zaaridaara ya baggi aysi simmadee? akka o soo baada gigisadee?

Kaameenne asay yaanne haanba biidi dumma dumma oosuwa oottanawu gidin ba koyido sohuwa barchchetennan baanawu ogiya koshshees. Ogee xaykko asay darobaa metootees.

Ayfe tukke asa naati uyyanawu go"ettiyoo mitta ayfe. Jabanay ayfe tukkiyaa penttissanaayyo go"ettiyoo urqqappe hiillanchatu kushiyaan giigidi asaassi loyttidi maadiyoogan eretidabaa.

dumma dumma qottay de'iyo qunuunanne asay huphiyan wottidi awappe attiyo miishsha zambbappe dadidooge de'iyaagayyo meray ay malatii? qassi he sohuwan beettiyaagaw qooday aappune?

Zannaqqa sohoti asay bana uffayissidassa biidi woopu giidi banttana simmiyoosa. hegetuppekka wolaytta mootta giddon de'iyaa zannaqqa sohotuppe amarddageeti ajoora sossuwa, gonggolota, xoossa zarphiyaa.

Azinaara macheera naa"ay issippe ufayttiyaageeta be'iyo wode tana taanikka hagaadan hananee giissees woykko amoyees. Huuphiyaa corppoppissi ekki hemettiyaa asaa be'iyo wode tana keehi yashshees.

Cora dumma dumma issi malaba bayzziyoo keettay de'iyoogoodan odiyaa amaaratto xuufe xaafetiddo heeray beettes. Ha heeraykka awa biittan awa heeran de'ii?

Zamaana tamaa eettiyo coociya urqqappe kushe hiillanchchatti malaalliya hanotan munaqqiddinne giigissiddi medhdhosonna. Ha urqqa miishshay tuma keehippe lo'iya hanotan tamaa eetes.

Bullukkuwa woykko wolaytta wogaa maayuwa maayiddi yetta yexxiya asaa be'ikko kanttiya ubba eqqosan coo guppa guppa geesi! Ubbakka durssayinne yettay malaalles.

Naati xossaa imotaa gidiyooge asay kadanawu danddayena telxxaba. Hegekka hegaa gidishin isito issoy, issito na''ay, ubbaqassi heezzaykka yelettanawu danddayees. Issito issito na''u naati gedi geduwaan yeletanawukko dandayosoona.

Issi sohuwan maxettida teera tukkee kuurettidi uttiis. Ha teera tukkee meray zo'o gididoogaappe denddidaagan, qayye ashuwaa muxidi solkkayidi miyogaadan coo miyaakko allennaba malatees.

Biiruwa garssan dumma dumma buqurati de'iyageetuppe leemisuwassi zammaana uttiyo oydee, wottidi xaafiyo xarphpheezay, woraqatay hegaanne hegaa malatiya corabati kumi uttidosona.

Qoodan daro maccaasaynne attuma asay bantta macca miizzaa ekkidi dembbaa kessidi mehiyaa qoriyan yegido wodoruwa mittan qachchidinne bantta kushshiyan oykkidi eqqidosona.

Hage Daamota Gaale Allaana aysuwaa xaafo keettata shuriya shin Taappellay saluuwa xeeran kaqetti uttiis. La maalaliyabattenne Haga gayyiya ekkidi kalukumi biidi be'ikkoppe attin !.

makiinay biittaa goyiyaagaa xeeliya issi biyanee eqqiis. qassikka ha makiinay badalaa punnidi sharan attiidi diyaagee keehi xoqqu sintaa ootti wotiis.

Laa masqqalay gakkiyode shukettiya ashoy hara wode shukettiya ashuwaappe aadhdhidi daruwa lo'ees. Tawu qassi masqqala ashuwabaa loytta qoppikko doonaappe saassoy lakki giiggees

Issi zannaqa keettaa giddon cora sati uttidaageeti beettoosona. Qassikka etappe bolla baggaara koorinttiya shuboy beettes. Gidduwan qassi aadhdhiyo ogee beettes.

Issi sohuwan amarida madooshati shiiqi uttidoosona. Madooshay biraataappe merettiyaagaa gidishin, ayyo de'iyaa go'ay keettaa keexxiyo wode, dirssaa diriyo wode misimaariyaa gelissanawunne shoddanawu maaddees.

issi keettaa giddon beettiyta daro qommo miishshati diyaageeti beettiyaagetuppe qassi daro kataa oyqqidabatikka beetoosona. ha jooniyattu giddon beetiya katatti asaa keehi maadoosona.

Shuchchan keexettida giigida issi xoqqa keettayinne kaamee beettees. Sintta baggaara lambbaa duuqiyosayi, mittaa kuwayi , asayinne kaame hemettiyo ogee de'iyagee beettes.

Luxetta keettaa yaagiyogee daro luxanchchati biidi eraa woommiyo gita eqota . Daro salo gufantton asaa naata go'iyabata medhdhidaageetussi denddoy luxetta keettaa.

Maattaa mehe daro wode irxxaba irxxabaa miikko toyssennan daro wodiya maaxxes. Ubba qaasi waadu miizzaaba odoppa issi galla i maaxxiyo maattay daro litire.

Heezzu tohuwaawa kaamiyan uttada biyoogee tana ufayssenna gaasoykka aani biyo wode meegoy daro shocees. Heezzu tohuwaawa kaamiyaa lo'otettay asay koyyido sohuwaan essees.

Nu biittee itoophphee kawotettaa giddon tukkiyaanne shayiyaa bollaara haariyaa eqotaa yaagiyaa xifatee ayba meran xaafetti uttidee? qassi hadirssaara de'iyaa malatay ayba malatii?

Tana awaa wodiyan lo'iyaa kuwaa be'iyo wode oydiyaa ekkada uttaaga uttaaga gees gaasoykka away bolla xuuggiyo gishshawu. Lasttiqe oyde tana ufayssenna gaasoykka unddenna marccuwaa ekkees.

Issi yelaga huuphiyaara hoshkkaara arssa na'iyaa bootta adussa afalan wolayitta eros yaagiyaa xuupiyaa oyiqqa uttaasu. Ippe guyye baggaarakka ajjoora soossoyi des.

Be'anawu keehippe xoqqa gidida wodiya eranchchatun oosettiiddinne giigiiddi de'iya luxanichchata anjjissiyo sohoy beettees. Ha giigiya sohoy ba giddon cora asaa oyiqqanawu daniddayiya aahotettayi de'ees.

Mayzza wogaa zammaanatettaara walakkiyogan wolaytta yettaa yexxidi dere asan erettida yelaga yettanchchatuppe amaridaageeti oonee oonee? Ha yelagati biittee wogaappe muleera dummatiyabaa oottenna mala waatana koshshii?

Kiike luxettaa moconay Tunggan oyddu kilo giyoosan de'ees. Luxettaa moconay dumma dumma gidida kumetta luxettaa oosota kaalettiyaanne poliyaa ano ooso keetta giyooga.

Daro tukkiyaa tiggiyoo siinee gupani uttidaagee de'iyoo wode issi siiniyaa giddo jabaanara de'iyaara tukkiyaa mishiriyaa tigaydda de'iyaara beettawus. tukkeekka qassi keehi karexxi uttiis.

Wolaytta boynnanne boyyiya keehippe sawo bambbariyan tushi tushi miyoode i mali'iyo mali'uwaa odanawu qonccissiya qaali baawa! Bambbare qassi sawuwan siiriya qooqoppes!

Wogga kaamiya ogiyan issi guyyiya dooya kaamiya bollan eqqida cora asati qooday aappunee? Issi saleenaa oyikkida mishiriya mayyido mayyoy ayi malee?

Yelaga macca naati bantta puulatettaa naaganawu dumma dumma alleeqota bantta hayttan wottoosona. Ha puulattiyobatuppe amaridaageeti kare biittatun oosettiyageetanne guutta miishshaa ekkiyageeta.

Caamay mata wodiyan dumma dumma ogiyaan giigees. Hegaappe issoy meeziyanine zamaana ogiyaan giigees. Caama giigisanawu qassi a tohuwaara biyaa likkiyan giigees.

Macca naati yeechchaa hiixxidi issisaa shiiqidi karaabiya baqqiiddi bullukkuwa maayidi yexxiyoogaa gazziya geetettes. Ha gazzee wolayittan layittaa giddon gifaatan kaa'ettes.

Qabaliyan de'iyaa qabalee immiyoo maaduwaa ekkanawu yiida asaa yaparan essidi waayissiyoogee likke gidenna. Eti koyirokka daapuranchcha gidiyoo gishshaaawu daro daapuraa koshshenna.

Issi kuwa xaphphon cora macca asaynne attumma asay bootaa maayay uttiis. Baggaay eqqidi yaane haa simerettees. Heeraykka bawu oogee doona malaatees. Asay ayi oottidi deiyaba milati?

Issi asa ubbay ba laggiyara biidi laaxaa miyo keettay diyagan dure asa xallay gelidi mees. Taanikka ha saaminttan ta siiqeera ya beennan mule aggikke.

Maataappe woykko gattaappe bolla baggaara kamettidaba milatiyaa wolaytta wogaa qonccisiyaa keettay beettiyaagee keexxiyoo wode daro miishshaa ekkena giishshawu ayba lo"ees gidetii!

Issi issi goshshanchchay ba sooni waadu maatta miizzaa coraa haarees. Qassi he hegaa mala goshshanchchaadan miizzaa haaridi deretana daro asay amottees.

Boorissaa yaagiyoo mittayi caddi uyyiyoo wode uluwaa xalliyaa mittayi keehippe uyanawu cammes. Wolayitta asayi meeze xale oottidi cammishinkka keehi go''ettes.

Wolaytta soodo yunbberistte luxanchchatta geliyo wodiya erissiddo galassa erissuwan qonccisses. Ha erissoy koyro kunddidi naa'attuwa banttanna giigissiya luxanchchattu kanchchiya xeeles.

Naa''u geela'o macca naati pootuwa issippe eqqidi miicciiddi denddiidde de'oosana. Eti naa'ykka dumma dumma mera suriya gixxikkonne bolla baggan maayido shuraabiya maayidosona.

Guye baggaara kallo gidida xaaceta caana uttida maakiniyaa beettiyaara issi sohuwaappe hara sohuwaa asaa efaydda de'iyaara shammiyoode daro biraa ekkawus.

Dumma dumma kattatun shaayidi caddidi gujin mal'ettiyaa okashiyaa yaagiyoo karetta ayipiyaa. Bolla baggan poqoy bulla garssan de'iyaa ayife duma'a karetta

Wolaytta Sooddo eeshshaa poshiyo eqotay 196 asaa maarotan moyssoogaadan odi bessan qonccissidosona. He poshetta asatuppe issoy bawu diya qofaa wottees.

Issi a huuphphee bo"awu biido bulla kootiyaa maayida ba ayfiyaanikka manaatsiriyaa wottida bitanee ba issi biradhiyaa saluwaa pude zaaridi aysi dentti wottidee?

Amarida woykko laappun asati beettoosona. Eta giddon heezzu seeraa naagissiyaageeti beettoosona. Seera naagissiyaageeti heeran karssikarssay woykko danoy kiyikko teqqidi heerassi woppatettaa immoosona.

issi timirtte keettaa giddon beetiya adussa keettaykka ba boli daro xifatiyaa oyqqidi beetees. ha keettaa darotoo asay bawu injjetiya meran tiyees.

Cora qommo goshshaa murutaa ayifeti maaran doretti uttidosona. Ha kattaa ayifeti asayi miin asaassi payyatettaa naagiyogaaninne de'iya harggiyappe pattiyoogan daro go'aa immoosona.

Wolaytta dunguzza go'ettiddi daro asay wolaytta woganne zanaqa qoncccissiyoode asaa ubbaa ufayssay iran cawayees! Ha dungguza puulayikka qaali qonccissiyobba gidenna!

Giyan micetti bayzettiya zal"iyaa zo'o maayuwa bollaara maayida asati daro deexettidi tookkidi boosona. Eta matan beettiya asay ba galla allaalliyassi woxxees.

Cora asay yeeho keettatuuninne bantta sonkka wodiya aattanawu go"ettiyo kaassaa qommoti awugeetee? Ha kaassati meeze gidiyaba gidikko issi izaawu bollan gattiyo mitotic aybee aybee?

Hisaabiyaa maxaafay oyddantto kifiliyaa luxiyaa naatussi getettidi xaafettidagee beettees. qassi ha xaafida asatu sunttay garssa baggaara maarara xaafetti uttagee beettees.

Issi salo mera kootiyaa maayidaagee garssa baggaara bootta shamisiyaa ba kushiyaan salo mera biiriyaa oyqidaagee ba oottiyoo ooso keettan uttidaagee beettees.

Nu heeran ogee zammaana hanotan oosettiiddi de'iyogee tana ayba ufayssiddee? Ha ogee oosettidi wuriyk wode tankka ta laggetuura omarssan kiyada allaxxxana.

Wolaytta banddiray ba giddon heezzu qommo meray de'iyo wolaytta deriya oonatetta qonccissiya banddira. Cora wolaytta naati issippe shiiqidi wolaytta baala bonchchoosonna.

Issi kqarxxaa bolla oli aggido kai gakkidi moorettida muuzzee beettes. Moorettida muuzziya gastta nu aayooti darotoo uttan yegganawu go'ettiyo wooqa muuzzee beettes.

Aaho dembban zerettidi gakkidi melida gisttiyaa issi cima aayyiyaa ayissi barkka cakkayi? A cakkiyo gisttiyaa awan awan wottada yiyaakko erettii?

Paappaayyiyaa miyoogee tana keehi ufayssees gaasoykka a miyo wode taayyo uluwan irxxi giyo gishshataassa. Paaappaayee uloy sakkiyo asaassi uluwan irxxi oottees.

Keettay asa naatussi kane koshshiyabatuppe issuwa. Keettay keexettiiddi dumma dumma heeratun dumma dummabaappe leemisuawu wolaytta woykko jagiira keettay mittaappenne maataappe keexettees.

Hagee kare biitti kiitettiyaa shukettida ashuwaa maarara kaqetti uttidagaa beesiyoode ikka qassi hara biittaape nu biittaasi daro biraa gelissees getetti qofettees.

Phuuphphulliyaappe oosetti gigida keehippe mal"iyaa qan"iyaassi miyoo qumaa oonee katti giigisidee? Qassi i uttido buquraappe miye baggaara de'iyaa xaaxetti uttidagee aybee?

Naa''u macca asati maxaafaa oyqqidi ufayttiidi uttidoosona. Ha asati uttidoosona heeran aaca maataynne qassikka hefintta baggaara dozatinne xomppe mittati haakkidi de'oosona.

Issi arssa gastta bitanee haa simmi xeelliddi eqqidaagee karetta kootiyara karetta qooriya gakkiya shuraabiya maayi uttiis. Ha bitaniyappe guyye baggay karetta.

Xeelaanne yeettaara oyqqettidabaa luuxxisiyaa maaxafay ooyddantta kifiliyaa amaaratto doonan xaafettidaagee beettees. garssa baggaara heezzu giigissida asatu sunttay xaafetti uttiis. Hara asatu sunttaykka de'ees.

Wolaytta sooddo ambban Isilaamaa ammanuwa kaalliyageeti dumma dumma ammanuwa baalata dabaabaa kiyidi bonchchoosona. Hagee ubba ammanuwa eqotati issoy issuwara bonchchettidi de'iyogaa qonccissoosona.

Toophphiya orttodookise woosa keettay Toophphiyan erettidanne ubba qassi salo gufanttokka erettidda keehippe daro kaaliyagetti de'iyo geeshsha woosa keetta. Poo'oy xuma xayssiya koorinttiya wolqqaa.

Naa"u macca naati bantta wogaa boxooxissi qonccissiya miishshaa menttershshaa daakki aattidosona. Harabay qassi naa"awukka kushe sagaayoy nne issi mala maayoy de'es.

Wolaytta sodo yunbbersttiya oosuwa mulebba bessiya erissoy kaqettiddo buquray hagee ay keene! Ha buquray ba gidon oyqqiddo xuufe keehippe cora.

Hariya gaaree toophphiya giddon daro heeratun dumma dumma haggaazaa immiiddi de'ees. Gidoppe attin ha daro go"aa immiya hariya bollan daro qohoy gakkiiddi de'iyogee xeelettana bessiyaba.

Asay daroppe coratti beettiyo sohotun cenggurssaassi de'iya yesuwa xoqqissanawu maaddiya karetta zammaana miishshay eqqiis. Hagee ammano eqotatuuni nne giyaa sohotun meezetettis.

Shuchcha xallaa maayida biittay mittaa dichchaassi injjetenna gaasuwan bazzo kiyiis. Haahuwan zo"ada beettiya awaa ayfiya bazzuwa mera zo"issada guuray yiyogaa akeekissawusu.

Bollaa sawettiyaa dumma dumma biraa xekkaara de'iyaa shittuwaa qomoti beettoosona. hageti qassi merankka bootta gididaageti caccafi simmin sawuwaa tongu oottidi loyttoosona.

Koskkiyaa gidoon aapun asay zadhdhiide de'ii aapun asay qassi shammanawu yiide? Ha koskkiya gidoon de'iya buquratuppe daro kushiyaa oyiqiya buquray awuge?

Dumma dumma sohuwa biyo wode awa sohuwankka ogiyan gidin ooso keettaa karen asay biyo sohuwa malaatiya taappeellay woykko erissoy xayenna.

Asay de'uwaa xoonanawu giidi ogiyaa doonan gidin, qeeri qocan dumma dummabata zal''ees. Ha asatu giddoppe issi aayyiyaa ba zokkuwan ba'idobaa wottanawu metootawusu.

Bazzo giddon cora asaa yashshiya do'ati de'oosona. Etappekka maahee asay keehin yayyiyo malaatikko asaakko yiiggiya qassi deeshshaanne dorssaa oyqqi woridi qooriyaara suuttaa gussidi uyees.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida issi na'iyaa wolaytta qonccisanawu danddayees giyo banddira oyqqasa zanaaqqa sohuwan allaxayddanne pootuwaa denddaydda de'awusu. Ha na'iyaa keehin puulanchcha.

Heezzu maata mala maayuwaa maayida macca naati yunivurushiyaappe soo shemppiyosan zin"idosona. Ha aqiyoosay luxidi, miidi woykko nu koyyoosaa biidi yi shemppiyoosaa.

Gacciyaage woykko zazzaree iitaba woykko zardduwa lo'onne murutta kattappe shaakiya kushe hiillanchchattun merettiya so gido miishsha. Ha so gido miishshay maatappe daddeetes.

Issi adil'e ciishsha meraa oyqqi uttidagaa maayida attuma yelaga naati issi keettaa kareera adhiidi de'oosona. qassi cora asay kariyaa pittiidi de'oosona.

Beni wode asay mitta mittaara gidin woykko birata birataara gatti qachchanaw koyyiyo wode dumma dumma buqurata go"ettees. Ha"i wode gidiko keehippe zammana ogiya go"ettoosona.

issi keettaa giddon beettiya cora qommo ciishshati diyaageetuppe bagay asaa keehi loyttiyoogaappe aaruwa dumma dumma marccuwaa immiyoogan qassi keehi go'ees.

Issi issi wodiyan luxettaa xeelliyagan gidin harra harabatu corabatussi ogiya doonan gidin ooso keettankka ogiya doonankka erissoy kiyees. Hegee keehippe lo'o ooso.

issi sohuwan shiiqqi uttida cora asati beettiyaageeti bantta sinttan tamaa eettidi asaara phixxiliiddi diyaageeti beettoosona. ha sohuwankka darotoo asay baalaa bonchchees.

Zamaananne puula shuchcha keetta penggiyappe sinttan beettiya barkka eqqida doozay aybbe? Qassikka he dooza matan karettanne bootta meran tiyettidaage aybbawu maadi?

Luxetta keettaa dirssaa bollan nu toophphiya karttay des. Ha karttayikka toophphiya giddon diya biittati awan awan diyaakko eranawu keehi maaddes.

Issi wombba malatiya sohuwan amarida asay de'iyaagaa gidishin, he asay ay oottiyaaba malatii? He wombba malappe kaallidi zo'o malatiya meray de'iyoobay aybee?

Yaa'aa shiiqiyo wogga keettaa giddon cora yelaga woykko wodalla naati shiiqi uttidaageeti beettoosona. Ha naati dungguzzaa ubbaykka maayidi keetta giddon uttidosona.

Toophphiya orttodookise woosa keettati daro layttatussi kawotettaara issippe go"ettiiddi tokkido banddiray ay mala qalameti de'iyogee? Ha banddiray awudeesappe doommidi go"iyogaa doommidee?

Woraa heeraara aadhdhiyo wode tana keehi yashshees gaasoykka a giddon qohiyaa do'ay daana danddayiyo gishshaassa. Salppappi diccida maataa be'iyo wode tana buucca buucca gees.

Maaraara hookkidi goshsha giddon uuttaa tokkiiddi diya asaa qooday appuna gidana danddayii? Qassikka eta lanqqen diya eqqida macca asaa qooday aappunee?

Issi guye baggay dere malatiyoonne gidduwaan dumma dumma mitta qommoy beettiyosaan sintta baggaara de'iya guutta dembba sohuwaan eqqida yelaga na'ay ba kushshiyan dungguzzaa pooxxa xoqqu otti oyqqidi bootta shurabiya mayidi eqqidaagee beettees.

Cora asayi bullukkuwa danccidinne ciishshaa oyqqidi goshshaa murutaa oosota leemisuwawu muuzziya xeelliyageeti beettoosona. Muuzze asaassi namisaa zaariyogan, min meraa loyttiyogaaninne payyatettaa darissiyogan erettida katta qommo.

Taani zino giyaa baada miido manggoy xeellin keehippe lo'eesinne miin keehippe ufayissees. Ha mangguwa taani miin tana zokkoy sakkiyagee aggi bayiin taani keehippe malaalettaas.

Issi bitanee manaxiriyaa som''uwan wottidi dumma dumma dozaa giddon eqqiis. I eqqosaappe guyyeera badalay aysaaridaagee de'iyaagaa gidishin, badalay gaaccissidi oyttaa maanawu maaddees.

Asay ba keettan gidin ambbaa giddo biidi dumma dumma qumaa qommota azazidi woykko kattidi maanawu danddayettees. Haga de'iya qumay budeenaa phuuphphuliyara gattoogaa.

Toophphiya giddon de'iya tammanne naa"u dalgga manttetuppe issoy itiyo soomaaliya dalgga manttiya. Ha dalgga manttiyan de'iya asati darotoo gaameelaa issi sohuwappe harasaa yuushshidi heemmoosona.

Issi maata keettay, gaden de'iyaa dozatuuranne aaho zaguwaara puulattidi barkka de'ees. Hagaa aaho dembbaara de'iyaa zaguwaa be'iyoo wode allaxxada aggoppa aggoppa gees.

Toophphiya giddon daro ooso keettaa uttidi ottanawu kawoy injjenne woppu gi uttidi oottiyo oydiya giigissi wottis. Guye bagga woykko miyiyawu yuuyyanawu kooyikko uttoosona yuushshees.

Issi wodalla na'ay zo'o naa'u goomaara diya motoriyan uttis. Motoree issi woykko naa'u asaa efanawunne ehanawu maaddiya wodee ehido buqura.

Giyaa garssan cora asay miyobaa gidin maayiyobay hegaadankka hara harabati bayzettoosona. Hegeetuppe amaridaageeti salaaxaa giyo santtaa, maaxe santtaanne. hegeeta malatiyageeti de'oosona.

Hai wodiyan industure dumma dumma bollaa tiyettiyo sammuna shituwanne qassi hara dumma dummabata giigisidi de'ees. Hagaamalabay kare biittappenne so biittappe yeesi.

Borssay issisaa kiyiiddi dumma dummabata a giddo yeggidinne efiyo zammaana miishsha. Giyaa, ooso sohuwaa, luxetta keettaanne hegaanne hegaa milatiya sohota biiddi borssaa oyqqeettees.

Laa nu heeran Booyye godaa gaden de'iya shonkkooroy dolchche xalaala. Tana qassi ammaniyo gishshawu asay kayso gees gaada aggaysippe attin shonkkooroy mentta mentta giissees.

Cora qoodara de'iyaa attumanne macca naati zo'o adil'e ciishsha meraaranne garssa baggaara karetta meraara de'iyaa shuraabiyaa maayidaageti issippe kaamiyaa bolli eqqidoosona.

Issi keehippe adussa macca na'iya keehin qantta gurdiiya gixxada bolla baggaara boottanne zo'o maayuwa maayada qeeri na'aa goochchada yaydda de'awusu.

Issi ordde mishiriyaa bootta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayada karetta jabaanara penttida tukkiyaa tigaydda de'awus. i sinttankka iixanay saawiyaagee cuuwattiidi de'ees.

Muuzze beni giyan hiraysoshin ha'i wode Pala al'iyoogaa doommiis. Gaasoy hegaayyo aybee giikko yeletay Dari Dari yiidoogan goshsha biittay guuxxidi yiidoogaa.

issi bicca saynne malattiyaagaa boli kiyi uttida cora mattati diyaageeti beetoosona. ha mattati asaassi daro go'aa immiyoogaappe aaruwa miishshaakka immoosona.

Issi bootta sayiniya bollan oyiddu oyittay meqettaara, naa"u unccaaranne giddon qassi Ashuwa santtaara kattidoogee ma ma ges. A giddon mooqee waani?

Hare maraa ogiyaa doonan qashettidaagaa be'iyo wode taayyo akeekettiyay qaalaa bollan 'Yesuusi hare maree zokkuwan uttiis' yaagiyaagaa. Haree qashuwan diishin udunxxee miyoogee tana qarettees.

Nu wolaytta sooddon erettida yaaqoba huteelee hara huteeletuppe darobay zooxiyobay de'ees. Taanikka qassi tawu siiqiya diyakko iira kushiya oyqetta yaada he huteeliya gelana.

Dumma electronikke miishshay bayzzettiyo penggiyan issi yelaga na'aay dugge hokkidi aybakko denttiidi de'ees. Elekktoronikke keettattun bayzettiyaa dumma dumma miishshatu gatee keehin al'i al'i biyogappe denddagan asay zuuzumees.

issi bitanee ba kushshiyan tukkiya uyyiyo miishshaa oyqqidi asaassi immiidi beetees. ha sohuwan beetiya cora siinetti qassi asaassi uyyanawu maadoosona.

Issi bootta meray de'iyoo sohuwan naa''u caammati de'iyaageetuppe issoy uttiidaaga gidishin, issoy wulliis. Ha wullida caammaassi ginddee, wottidi hemettiyoo wode bollappe aattiyeggidi menttiyaaba malatees.

Goomaapenne birataape merettidi dumma dumma miishshata caananaassi maaddeees. Shanxxay paabirkka garssan gelidi kiriyappe dadettiyoogan kattaa leemisuwaassi badalaa wohiya hegeetanne hegeeta malatiyaabata qolanaassinne aani minjjanaassi maaddeees.

Aray beni wode darotoo maayoy duuxxidaagaa woykko sihoy yeddidaagaa sikkanaw narphphe xallaa go'ettes. Shi ha beettiya miishshay wodee ehido maayuwaa sohuwaara sikkanawu maaddiya miishsha.

issi musuluume ammanuwaa kaalliyaa asay maayiyoo maayuwaa milatiyaagee meran karetta gidaagee qooriyaa ginaappe doommidi gaadiyaa gakkanawu dugetta yiidagee karen eqqis.

issi deriyaa boli beettiya cora asay boottaa maayidi beetoosona. ha maayoykka darotoo asay bantta oosuwanne bantta heeraa bessanaassi maadoosona gaada qopays.

Kushiyaa hillanchchati xoossay ettawu immido kushshe hiillan bantta de'uwaa kaafidi asawukka qassi bayzzidi go'ettoosona. Hagee bashiyaa, keriya, jabaana hegadankka hara dumma dummabata bayzzoosona. Ha asa eti xayiyako waatanee?

Toophphiyaa postta yaagiyaa postta haggaazza immiya eqqottay de'ees' Appe ha baggaara dumma dumma sohuwaa efaanawu woykko biyo sohuwaa malatiyaa taapelay eqqidage de'ees. Xomppiyaa eettanawu maadiyaa amppulle kaqqetto tuusaykka de.ees.

Asay bayo de'iyaa biraa woykko miishshaa soni wottiko kaysoy boggees woykko wuuqqees. giidi kawoy giigissido zammaana biraa qottiyo bankkiyaa awaashshe bankkiyaa giidi xeegettees.

Ha sohuwan daro mittaa ayferi bayzettiiddi de'oosona. Ha mittaa ayfetikka:- mangguwa, gisxxaa, afkkaadduwa malatiyageeta. Hageei asay miidi go'ettiyonne keehi mal"iya mittaa ayfeta.

Ammanettito lefa marccuwaa asassi tal"anaw shiishshiya eqqota yaagiya xifaate ha ooso keetta erissiyaaga gidishin giddo baggan pude micceti uttida kushe ay malatii?

Issi gastta aayyiya keehi lo'iya sohuwan uttada bawukka keehin lo'iya wogaa maayuwa maayada daro puulattida siinetun lo'iya jabanaappe tukkiya tigayidda de'awusu.

Yedhdhiyoosay karexxiddi sintta heeray bullattidi qassi bolla baggay booxxi uttido caammay ayba lo'ii. Ha'i xeelliyoode wotta wotta ges bawukka payya qottan giigis.

Issi issi biittaa qottaa be'iyo wode xoossoo ne meretawu hoola giissees. Ha meretata xomoosennan attiya asati ayba qaadi baynna aseeshsha!

Hageeti wogga asa gididdi waanidi biro dicciddi diyaa lokkomaa giddo tombbattidi geliyoonaa. Hagee lokkomayi ayipennan diishshin A giddon hemettikko shushariyoogaa erokkonaa.

Yesusi de'iyo urayo de'oy de'ees yaagiya malatay wolaytta sodo istademiya qaalay de'o yaagiyaa woosa keettaa malaata. Darotto malaatay issi sohuwaa, oosuwaa gaasuwa qonccissanawu maadees.

Bulee asay darobawu so giddon go'ettiyo wogaa miishshattu giddoppe issuwaa. Issi issi asay buddeena ba sooni tigiiddi daroto buliyaa go'ettees.

Haatta giddoppe gaxaa kiyidi hawulaashoy awaa ho'es. Ha hawulaashoy hayqqidaba malteesishin asaa demmikko paxa qircci oottidi mitiyaaggiya pala kare medossa.

Giddo xekkaa kiliniketi nu deriya giddon de'iya dumma dumma payyatettaa metuwaa birshshiya eqotata. Daro asay sahoy sakkin giddo xekkaa kiliniketun akkamettidi paxiis.

naa'u asati issi sohuwan uttidaageeti sa"aa boli mitaa tokkiidi beetoosona. hegaa xalaala giddenan diishshin eta sinttankka daro mitaa tokkiyo sohoti beetoosona.

Issi maccaasiyaa ba kare baasuwan miizziyoonne miizzee maraa oyqqada eqqaasu. Miizzay asaa naatussi immiyoo go'atuppe amaridaageeti, maattaa, oyssaa, pilaa, ashuwaa, galbbay qassi irppane kiyidi zin''anawu maaddees.

Nu heeraani daroto dumma dumma harggetussi asa dumma dumma doozatuppe xaleta giigissidi asaa naata pattoosona. Ha sohuwan diyagee wulawushshiya xaliya.

Issi yelaga arssa na'ay garssaara karetta shuraabiya maayidi ba kushiyan xaaramusiya oyikkidi miicciiddi haa xeelles. Aappe tohossa baggaara "dosettida gorggisiya simmenna buttullan" giyaa xuufee beettes.

Issi keehin lo'iya wolaytta wogaa keettay puulati keexettidaagee beettees. Ha keettaykka mittay, sussay, tuussay, zanddiiday qassi keexxiya eranchchay daro wodiya yarshshin hagaadan giigiis.

Baabure keettay woykko kattaa gaacciyaa keettay immiyo go'ay leemisuwaassi gaashiyaa gaaccissidi buddeenaa maanawu maaddees. Badalaa baburiyan gaaccissidi oyttaa maanawu maaddees.

Aadhdhida layttatuppe kase Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi asa ubbay mittaa tokkanawu gixxi denddanaagaa yootiis. Kiike moconay qonccissidoogaadan asaykka poliiddi beettees.

Issi guuttaa na'ay eqqi uttida birataa ba kushiyan oyqada ha simma eqqada miiccayda de'iyaara beettawusu. Ippe guye baggaara dicciidi de'iya maatay beettees.

Taani kase aadhdhida aginan shammido ooratta suree taani issi againaa suure gixxennan wuriin keehippe yiillotaas. Hegaappe deniddaagan naa'antto ooratta maayo giyobaa shammikke gaada taman cuchchaas.

Toophphiyaa orttodokise woosa keettaa amanuwaa kaaliyaa nati amanuwaa maayuwaa kitaaba maayay yanxila oyqqay yexxidinne ufayttidi xoossawu goynnidi deosona. Hagaamala bay la ayba lo'i?

Issi wolaitta wogaa maayuwaa dungguzzaa malatiya yuusho dirssaanne heeraa keehiippe loyttoogee beetteees. Aaho penggee diyagaara heezzu asati kare kiyanawu yiyageeta gidshiin gidon qassi wolaytta keettay meeshshoy beettees.

Seeraa naagissiya amarida asay dullaa oyqqidi ubbaykka haakko simmi xeelleddi beettoosona. Shin eta giddon dumma maayuwa maayida asay etaagaa mala issuwa qonccissiyagaa maayiyaakko lo'o.

Issi xoossa asi xoossa woosa keetta karen eqqidi daro deriyawu xoossa qaala yootes. Ha asikka ba doonan cenggurssa sissiyaga wottidi yootes.

Issi wolqqaama haattaa giddon issi guutta na'iya woliwoluwan uttidaara beettawusu. Ha na'iya bana woliwoloy bana haattan onggenna mala mintta oyqqa uttaasu.

nu heeran de'iyaa zal'e keettan aayoti giyaa biiddi oyqqidi biyoo zambiilee bayzettiyaagaa nuso aayyiyaa shmmanaw koyawtaasu shin he zambiilee aappun biraa ekiishsha?

Ichchashshu xeerara qara xaafanawunne misilya medhdhanawu maadiya irssaasetti yafaran uttidosonna. Ha irssaasetti luxettan keehippe koshiyanne daro maaduwa immiya xaafiyo miishsha.

Na'a issoy hemetawu giiga suure ogee de'ishin ba allaalliya eesuwan polana giidi injjetennasaara xalan guppees. A miyyiyan kuwawu toketta dalqqidalqqiya mittay de'ees.

Kaamee lambbaa duuqqiyo aaho daro kaamee teqqanawu giigida sohoy beettes. Awude gidikkokka ha lambba duuqqiyo heeraa aasana koshshes ayssi giikko lambbay metiyo wode daro kaamee yiyo gishshaassa.

Beeruwa giddon naa"u asati uttidi bantta oosuwa oosuwa oottiiddi de'iyageetuppe issi bitanee ha baggaara yaa simmidi uttin hankkoy qassi haa simmiis.

Ambbaa heeran de'iya asaa gidin ganddan de'iya asay guutta miishshaaninne guutta sohuwan daro miishshaa worissana danddayiyo oosoti aybee aybee? Kuttuwa dichchiya asi ay ay go"ettana danddayii?

Wolaytta dichcha citan ka'iyaa issi kasanchchay kuwasiya holiyaa qoodisidi ufayttidi woxxidi de'ees. Giddoppe attin mata wodiyappe doommidi dichchay qassi giidi duge wodhdhiyoga wolaytta asay azzanaidi de'ees.

Goshshaa murutaa oosotuppe issuwa gidiyaa tuummoy issippe shiishshidoogee de'ees. Tuummoy asay miin asaa harggiyappe naagiyogaaninne pattiyogan hegaadankka qassi so medoosata marzziyaappe naaganawu maaddees.

Issi na'iyaa maashiniyaa wolqqaa go'ettada wuyigiyaa geeshshydda de'awusu. He wuygiyan de'iyaa dumma dumma buquratuppe issoy soofaa gidishin, soofaa be'iyo wode miyyiyaa wottada sheppiyakko giissees.

Toophphiyanne tohossa Afirkkaa banddiray de'iyagee beettees. Banddirati issi biittaassi de'iya oonatettaa qonccissanawunne qassi issi biittaa hara biittaara milatissiyabayinne dummayiyabay ayibakko shaakki eranawu maaddees.